Enkoofiira gy'Abasiraamu zikoleddwa mu langi ez'enjawulo. Waliwo enkoofiira eya langi emmyufu ate nga waliwo n'endala erina langi ez'enjawulo. Enkoofiira zino ziraga ekitiibwa ky'Abasiraamu.

Omwalo gulimu abantu ab'enjawulo era abakola emirimu egy'enjawulo, naye nga we guli waliwo enjazi ennene ddala era nga kirabika waggulu eyo waliyo abantu ababeerayo.

Abaana bava kukima mazzi. Bakutte eggaali nga kuliko obudomola obulimu amazzi nga bayita mu kakubo akasobola okubatuusa gye balaga. Omwana omu ayambadde ekiteeteeyi ekya langi emmyufu.

Omukyala alaga ayina gw'anyumya naye naye ng'ate mukyala Musiraamu. W'ali waliwo omuceere guugwo awo, waliwo ebiwuzi, akutte mu mikono alaga ayina gw'anyumya naye. Omukyala wuuyo akutamye awo.

Omwami ayambadde essaawa ali mu kunaaba ngalo alaga ayolesa buyonjo bwa nsi anaaba engalo naye nga wali ku mabbali waliwo abantu abalala nabo bali mu kunaaba ngalo.

Oluguudo, waliwo omuddo gwa kiragala, waliwo ennyumba ziizo ziriraanyeewo, naye lulaga oluguudo lulina gye lulaga, waliwo ennyumba yiiyo eri eri, ku mabbali g'oluguudo naye bw'oba ogiraba olaba ng'eri ku lusozi waggulu, ndabawo emiti, ndabawo zino ennyumba ziringa ssatu kwe ggamba kirabika kyalo.

Omugga guugwo gwetooloddwa emiti nnyanja yiiyo nnene nnyo yeeyongerayo eri n'ebisejje nga walaga waliyo obusozisozi obutinitini ndabamu obukubo ndaba wano omuntu w'asobola okuwummulira ndabawo ebitooke biibyo.

Omwami ali mu kuvuga lyato, akutte enkasi ennungi obulungi. Eryato ly'avuga alivuga misana era omusana gwali gwaka. Alaga alina gy'alaga.

Enjovu ziizo ziri mu kulya muddo zitambula. Ziri enjovu mukaaga n'akato kaakali ka musanvu. Zonna ziraga ziri mu kulya muddo, muddo guuguli eri emabega omulala guugwo awo wansi we ziri mu kuliira.

Omwana omuto omuwala ayimiridde okumpi n'amanda, amanda ga langi nzirugavu. Waliwo akapande, waliwo akatebe, waliwo abaami babiri: omu musiraamu omulala si musiraamu. Waliwo omwana omuto atambula alaga ayina gy'alaga naye nga bali mmuyita balina gye bamu...

Ennyanja ejjudde amazzi. Ku mazzi kuliko eryato limu abiri ate ng'amabbali g'ennyanja waliyo emiti egya langi eya kiragala.

Abaana bava ku mazzi, bana bawala bataano bawala, omulenzi omu. Abana beetisse amazzi, abasatu beetisse liitakkumi, omu yeetisse akadomola akatono. Ababiri bayimiridde wali emabbali, bayita mu kakubo katini nnyo.

Omukyala wuuyo mukulu ali mu kulima. Akutte enkumbi zino ezirima mu nnimi, ezirima ebinnya ebitonotono mu nnimiro. Alaga alina bw'asimba buubwo obumu bukuze, alaga azze kubirimirira, abiggyamu omuddo oguteetaagisa.

Abaana babiri bakutte obuwuzi babutunuzza mu mazzi naye nga bo bayimiridde ku mabbali g'ennyanja. Ennyanja eraga nti kuliko amayengo eno gye wasembera.

Ekimuli kiikyo, kya langi ya kiragala n'eno ey'omusana. Kiikyo kimuli kirungi, enjuki yiiyo ezze ekuŋŋaanya akawoowo, eraga nayo esiimye ekimuli akasu kaakyo.

Abaana abalenzi bali ku mazzi balaga bayina omuzannyo gwe baliko, balina kye basika naye ng'amazzi galaga galiko amayengo. Ababiri bambadde enkoofiira ku mutwe, ababiri tebambadde, omu tali mu ssaati naye nga bonna bali mu binu.

Akatale kaakano katunda ebintu eby'enjawulo omuli ennyaanya, obutungulu n'ebikozesebwa ebirala mu kufumba enva n'emmere. Akatale keetooloddwamu abantu abangi era abayitirivu era nga buli omu atudde ku mudaala gwe.

Ebirongoosa biibyo. Mulimu akakuŋŋaanya omuddo, akasika omuddo, mwe basiimuulira, ebikebe bye basiimuuliramu, ebisiimuula by'emiti, kwe ggamba ebintu bye bakozesa nga bayonja ewaka oba mu nnyumba.

Obuyumba buli mu nzigotta obuyumba bwa ttooyi nga buli mu nzigotta, emmanju waabwo waliwo kasasiro, waliyo omufulejje guugwo. Waliwo ennyumba ey'omulembe erina amabaati agayina langi emmyufu.

Amaato bagawummuzza ku lubalama lw'ennyanja. Naye mu lyato eryo waliwo amaato asatu naye nga mu lyato erimu mulimu omwami ayambadde akakoofiira. Ku mabbali g'ennyanja eyo waliwo ebisubi bya langi ya kiragala, era nga waliwo n'ebitoogo.

Waliwo engalo naye ziringa za mukyala, oba mwami? Akutte ekyennyanja naye kirina langi eringa langi eziringa ez'omusota; mulimu enzirugavu, enjeru, kyenvu, amazzi galimu langi bbiri: enjeru n'enzirugavu. Ekyennyanja kikanula amaaso naye kiraga kifu, kyafudde si kiramu.